Hijaara loossawori babbaxxitewo mannubba noona hijaara loosate rosu hasiisawo hijaara loosate babbaxxitewo rosu minna marre ronse daa hasiissawonso kalaqamuyi noo egennoyi loonsiro gudaate diheedhawo

Hijaaraho yaa mayate, hijaara loonsari mayiniti, hijaaru loosira hasiisanorichi ma ,maati? Hijaara loosarino hitto loosanoti ? Maa rosse fultinori loossanonso hijaara kalaqamu egennoni loosa dandiinanni?

Mini uduunne mayiinni lonsanniro mini uduunne mama afi'nanniro hiittoowa lonsayinna hiiki afi'ne mami hidhinayiro indegena qoleno mini uduunne loossawo mannoota mayine woshinayiro

Superimaarkeetete mirte itophiyu giddo afantawo, mama no? qolrno sidaami qoqqowi giddo hiitte basera no? maayiinni afi'nammora dandiineemmo?

Jajjabba godo'le godo'littanori gobbankera anfooniri lowo mannoti noonna hakkuri godo'le urrisu yannara manimansa aana iillanonsarichi hiittoreti, godo'le uurrisuhu gedensanni manimansa aana mayi iillara dandaano.

Agatto lamu dani agatto no mitte agatto mannimmate danchummate woy heeshshonke aana fataa yineemmo woyte xaqqa'minammora dandiineemmote ti'i agatto kayinni cinqete giddo hee'ne ange ka'ne qarranke hawate angeemmote lamente giddo xiqime nooti horo nooti hiitteeti

Kalaqonna qooxeessaho yinay woyte no badooshshi maayi? kalaqo yaa mayyaate? qooxeessaho yaa mayyaate? qooxeessa hiittonni agadha dandiinanni? hiittonnino agara dandiinanni?

Mittu oli owaante afi'ra hoogiha ikkiro kalaqamu owaante afi'ra hoogiha ikkiro may gawajjo iillitawonsa? Mittu ollira owaante uytanno bissa hooguro may qarri iillansa inna, owaante afi'rateno maa assa hasiissansa?

Sicconna badooshshe, badooshshe yaa mite gobba sicco horonsidhanohu badooshshensa leellisharati wole gobbanni baxxitino maalati konne ikkinottanna sicconna badooshshe maayi badooshshi noonsaro lainani

Faashinete yaa mayyaate mittu manchi faashine harunsaaha ikkiha ikkiro ma'ikkawo diru abbi faashine harunse diru gede ikka hoogiha ikkiha ikkiha ikkiro mayi gawajjo iillitawosi diruyi badhera higewo yinayisinso mayinayisi

Soodo soodontenni babbaxitinoti haaro odoo dagganonna hatti odoo baalla garahonso hiittote mite odoo halaalehonso woyi xaraho yinne bande anfeemmohu magarinniti, hiitto garinni bande afa dandiineemmo.

Afantino gashshaanonna annuwa itophiyuu giddo mama mama qoleno afantewo gashshaanooti yineemmohu maa loossewo daafiraati? wolu annuwiinni woyi wole gashshaanowayiinni baxxitwooreeti woyi afantiwohu maa assiteeti?

Safote latishshi horo maati? safote latishshi hoogomme ikkiro mannu aana daggawo jaddono maati? mayi horo noose safote latishshira, safote latishshino kaimise hiikkiinniiti mamii kaeeti?

mitte gobba sumuda horonsidhahu mayiraati? sumudu horo maati? sumuda horonsi'nannihuno mamaro jammarre horonsi'ra jammarroonni may korkaatiniro sumudu mitte gobbara hooginsaha ikkiro may gawajjo daggansa

mitte gobbara sumudu umisehu baxxinosehu heeraasena mayiiraati sumuda horonsi'nannihu? sumudaho yaa umisi isi mayyaate sumudu hoogiro mitte gobba htti makkitanno sumudu horo maati? sumuda babaxewo garinni babbaxitino gobba babbaxewo sumuda horonsidhannona xiqimesi horosi maati?

eee kalaqamu owaante afira hoogiro mittu manchi maa ikkawo kalaqamu owaante ollaaho hoogguha ikkiha ikkiro mayi gawajjo afidhawo ollaho mittu olli kalaqamu owaante olliisira hoogiha ikkiro hakko hakko ollira heerawo manni mayi gawajjo iillitawonsa mayinni godda'amawo?

GIwirinu manchi beettira lowontanni baatto loosire gallino manchira lowontanni hasiisano hasiisayo mikinati maati, maa assano daafirati, baattote loosira giwirinu loosi lowonta hasiisano yinne bande kulannihu.

mini uduunninna loosu base uduunnichi mayiinni baxxano? maati badooshinsa mine horonsi'nanni uduunne loosu basera massine horonsi'nanni ikkiro mayi gawajjo dagganno ma qarri no?